Hayyona bude. hayyonna bude ise maayi horo uuyitannonke? hayyonna bude yaa mayi horo afidhino? hayyonna budu aana mayi horo leellishshannonke, hayyonna bude yaa ise maati maayi horo aannonke?

Tini kalaqamu qooxeessi yinannihu kalaqamu qooxeessi yinannihu addi addi garinni babbaxxino garinni konne la'neemmohano gobbuwa kalaqamu qooxeessaati yinannite.

kuni hodhishshi mannaho aanno horo hodhishshi maati?

supiri marikeetete yinanniti mittowa ofoline dada'linanniti iseno supiri markeetete yinanni tenne supiri marikeetete yinanniti babaxeere hidhinannite uduuneoo qiwaateoo saamunnaoo caammaoo hidhinannita supiri maarkeetete yinayi

Amma'no yaa isi maati? amma'no amma'ninanni woyiite maayi xiqime uuyiitanno? amma'no yaa horose maati? amma'note horonsi'neemmoti ise horose maati?

Tini la'neemmoti baattote ofollanna dagate yineemmoti tini baattote ofolla ofoltanno woyiite xaqqa'mineemmoti hasiissaanke tini baattote ofolla xaqqantano baattote babbaxxeyo gari ofoltino baatto kaasi'ne baalalre adha dandiineemmo

Tini murotenna laalote yineemmori giddo loonse baattote aana sidaaminke giddo loonse afi'neemmoti muro loonse afi'ne kanseemmori lophiro murote yineemmo woyi laalchote yineemmo

Minenna gallanni mine yaa maayate ,gallanni mine yaa maayate, gallanni mine yaa maayate ,mineho yaa maaho xaqamano woyi maaho horonsi'nanniho ,isi minu maaho xaqa'minanniho?

Giwirinnu yaa maati? giwirinnu giddo afi'neeemmo horo ise maati? Giwirinnaho yaa maati? Giwirinnu aana afi'neemmo xawisseemmo horo ise maati?

amma'na yaa maat? amma'na yaa may horo uuyitanno? amma'nate aana la'neemmori giddo maa xawisse leellishshanno? amma'na yaa ise maati? amma'nate aana la'neemmoti horose mati msy horo uuytanno amma'nate aana ?

Tini mashinete uduune yinanni woyte tenne mashinete uduune mashinete uduune hayinarano danidiinanni mashinetey babbaxewo garii assinanni mashinetey baalare losi'nani babbaxewore babbaxewo garii horonisira danidiinan mashinetenni

giwirinu yaa maati? giwirinu giddo afi'neemmoti horosi maati? maaho xaqqamanno? giwirinnu yaa maati? isi giwirinnu yaa maaho hasiisannonke gari maaho xaqa'mineemmoho giwirinnu ? giwirinnu giddosi heerannorira maati xiqimesi?

Bunu minenna sagalete mine hasi'nuummore xaqa'mineemmowa bununna sagalete mini aana affi'neemmoti ise maati, bunu mine affi'neemmoti xaqa'mineemmoti maati horose maati affi'neemmoti?

Loosu yaa maati looso loonissanni woyite afi'neemo horo Maati loosu aana addi addi garii la'neemo loosi aana mayi horo afi'neemo loosu aana afi'neemoti horose maati? Looso loonissanni woyite afi'neemoti horosi isi masti?

Bunu minenna sagalete mine afi'neemmoti horose maati? bunu mine afi'neemmo horo maati? sagalete mineno afi'neemmoti ise horose maati? maa leellishshannonke horose?

Minenna dubbu saada yinanni woyte mininna dubbu saada afi'neemmoti horose maati dubbu saada giddo afi'neemmoti horose maati? Mini saada giddo afi'neemmoti horonsa maati?

Kuni egenishiishaho yinemori giddo sidaaminikke egenno yinayihu egenishiishaho yinemori giddo babbaxewore addi addi quchumi giddo heerannori giddo kulle hasanibeemori egenishiishaho yineemo

Egenshshiishsha, Egenshshiishshu aana afi'neemmoti horose maati? Egenshshiishsha yinayi wote Egenshshiishshu aana afi'neemmoti maati? la'neemmohu Egenshshiishshu isi maaho horo aannonke?

Adawu agaraano yinanniri kuri adawu agaraano yinannihu mittu quchumira heedhe agartannore insano adawu agaraano yinanni tenne adawu agaraano yinannihu mittowa agari yinire oorte agartannoreeti

Murote yaa murote yaa danicha guma laalite uyitannoniketa ise murote yinay tenne muro kalaqamu muro yinanniti danicha guma uyitannoke danicha woyi laalicho uyitanoniketa tenne murote yinanni

Muronna laalote yinanni woyite muronna laalo tini la'neemoti xa tenne yannara loosi'ne afi'naniti loosi'ne kaanise afi'naniti badala loosi'nayi tenne yannara Tenne badalanaa shaanu fuliro murotena laalote yinanni

giwirinnu yaa isi maati giwirinnu aana la'neemmoti horose maati? giwirinnu aana leellinshshanni horo maati giwirinnu aana babbaxewo garinni la'neemmoti horonsi'neemmohu maati?

Daddalo dadda'linayi woyiite daddalu maati? daddalu maayi horo aano? daddalo dadda'linanni woyiite daddalu kuni maayii horo aa dandaanno daddalooti.

Kuni muuziiqu yaa mayyaate kuni muuziiquno maaho horoonsi'neemmoho isino maati muuuziiqa yinanni woyte maaho xaqqa'mineemmo muuziiqa yaa isi maati muuziiqaho yinanni woyte maaho horoonsi'neemmoho muuziiqu

Faashinete yineemmoti tini faashine dikkote dagguta ranke uddi'ne noota suuqetenni hidhi'ne tiisherte ikkito qamise ikkito bolaale ikkito tenne faashine xaqqa"ma hasiissannonke.

Seesa seesate aana afi'nanni horo maati ise tini seesate Horo aana afi'nanni Seenise biinife leelinanni Horo maati ise biifisa maati?

Owaantete yaa addi addi garinni owaattino yinayi woyte owaantete yaa afi'neemmoti xiwame noo manna woyyihe yineemmoti owaantete yinayi addi addire xa'minayi woyte owaantete yineemmo

Dagate maate yineemmori giddo afi'neemmori isi maati? Daganna maatete aana heedhannori maati? Mayi horo afi'neemmo? Daganna maatete aana afi'neemmoti horonsa ise maati?